<crosstalk> soxna si na nga def noo tudd

dëkk ci diwaanu fan

yow ci <noise> looy yëngu Boury mbay ndax yaa ngi doon déglu émissions yu ñu daan def ci rajo <noise> alfayda

ci lan la daan wax

ndax xam nga semence certifiée

donc naka nga gisee sa bay mi sa mbay mi bi nga ko ginnaaw bi nga ko jëfandikoo

ndax mos ngaa gis sa téléphone benn message bu lay wax ci wàllu mbay mi

ok tey <hesitation> looy xelal sa mbokku béykat yi <crosstalk>

waaw <noise> kon nga baal ñu fàttali ñu tur beeg sant bi ak fi nga dëkk <noise>